Abantu bashatu abakazi babiri n'omushaija omwe, abakazi buri omwe ahekire enshaho, omu ngaro baine ebiti bibiri bibiri bajwire enkaito zirikwiragura, omushaija akwitse ekiti kimwe kandi ahekire enshaho ajwaire esaati y'emikono miringwa agikubire ajwaire enkofiira, ajwire n'enkaito zirikwiragura bariyo bari omu muhanda omu ihamba